Arday oo dhalinyaro ah waxay wataan qamiisas oo cad cadaan in yar dadka qaarkoodana madaxa waxaa ugu jiro koofiyad cadaan ah sidoo kale qaarkoodana koofiyad la'aan waaye madaxooda

Hool aad uween ama meel baakin ah sidookle dhulkana waxaa saran intarloog darpigana waa cadaan darpiga qeebihiisa klane waa rainji ganawa cadees

En meshan waxa iga muqdoeen tebolada lasarto mobelada yacni ama labtokyada sa utaQantit dhinicisa waxa yalo een folowarka ku dhaxjiro cag cadan ah

Een diikoor kor waa dikoorka korka yacni wuu sharaxanyaahay waana cadaan sidoo kale layrkana waa white een waxaana ku dhagan ee qaboojiyaha een mukeyfka sidoo kale waxaa ku dhagan korka een safiito waxaa ooga dhagan een nus darbi oo brown ah

Bobilo oo madow ah katinadnah qorta uga jirto kalar kedo waa dahabi waxaa lajiro dhego kalar kode waa dahabi

Halkan waxaa kuyalo dabaqyo kalar kode waa cadan iyo cades qahwi iyo jale

Isgooyska lambar afar, afar bajaaj ilaa sideed melahaas ah ayaa iimuuqdo iyo boor uu ku dhaganyahay fatxi tuwenti iyo halnin wato shaati cadaan iyo shaati kalarkale

Maami lag waa caano midabkoodu waa cadaan guduud iyo orange ayuu ka koban yahay koob cana ah ayaa agtiisa yaalo sadexda gasac

Dhar fashion ah dharka kalara kisi waa madow iyo cadan iyo iyo jale

Haljoog oo kaba ah een wuxuu wuxuu dulsaanranyahy kartoon meeshana waa meel baanaan sidookale dhexda na wuxuu ka yahay baroon korna wuxuu kayahay madow kabaha

Kosmaatikis een wax yaabaha la isku wajiga lamarsado oo bootaro ah iyo waxaa waayo war qad yaroo cadaan ah aa ku dhegan een qoraaladuna waa qoraalo een madow ah midab yadoodana waa midab kafay iyo guduud iskuwada jir eh

Hal loox jilpaha puu saranyahay looxa sidoo kle looxa waxaa ku qoran qad Misa dhuxul oo madow ah waxaana ku qoran bismilaalhi raxmaani raxiim

Taraabuli iyo mitir ayaa dhulka yaalo fiilana koronto aya kujiro bareeska lagaliyay godadka laba armaajo qeeybna kor qaybna hoos armaajooyinkana waxa ey leyihiin qaanado midabkiisa waxaana korsaran armaajada dhagax madow ah iyo cadaan oo tiqa ah asan iyo midabka uu kakoban yahay armajada waa cadees iyo kafey biyo biyo ah

Meeshaan dad badan aa kujiro waxa ayna kuwada fadhiyaan kuraas iyo kursi caag oo buluug ah qaarkoodana waxay wataan ookiyaalo qaarna waa bilaa ookiyaalo hal qolaa ookiyaalo kawato midabkooda dharkana waa cadaan gaduud buluug mid kamidana saacad aa gacanta ugu xiran

Waa tuubooyinka waysa qaadka masaajidka afar dhalinyaro yar yar aa ku wayso qaadanayo meeshana waxaa agyaalo darbiga gasaca lagu keeno shiishiida surwaalada ay wataan mid madow midna waa shaatigooda waa cadaan jeemiskodna qaar waa buluug midna surwaalkiisa waa cadaan shaatigiisa waa cadaan

Mashan waa yalo mis kalar kisi waa cagar waxaa saran labo karton kalar kode waa seytuun iyo cagar

Een jameeco waa misaajid dad aad iyo aad u fara badan oo salaada waajibka iska bixinaayo sidoo kale waxay wataan qaarkoodna koofid, qaar mukula koofid ,qaar waxay wataan finaani, qaarna waxay wataan khamiis cadaan, qaarna waxay wataan finaani cad iyo madow iskugu jiro, iyo gaduud koofiyad cadaan qaarna wey wataan, qaarna finaanadey wataan, qaarna macwiisay wataan xeran yihiin.

Meshaan waxaa joga madax iyo dad siyaasiin ah iyo madaxweynaha rasilwazaaraha waa wasarada gashaan dhiga madaxdana wxii wataan qar koofiyad qaarna okiyaalo qaarne gacantii 2arqada buulug ah ku wataan

Kuukarka lagu karsado cuntada afar god iyo wuxuu leyahay ilaaa lix badhan oo laga daarayo godadka cuntooyinka lagu kariyo ilaa qeyb hoos foorno

Laba gasac ku dhexjiro gesacna midabkisa waa cadaan qalimaan aad itara badanaa kujiro qalimaantana waxay ka koobanyihiin waa laba kalar kalar buluug iyo kalar guduud

Waa kuras man isguul dhaxyalo kalar kedo waa cadan iyo cades dhulka waa cades dibikan waa cades

Halkan waa carwo, waxaa yaal dhar midabbo kala duwan leh: madow, guduud, caddaan, cawlan, dahabi, qaxwe, bunni, buluug iyo jaalle-bar.

Mashan waa fadhiyo labo nin dharka eey watan waa cadan iyo baluug kurasman ka eey kufadhan waa qahwi waxaa mesh yalo mis kalar kisi waa qahwi

Halkan waa kuri kalar kisi waa cades dhulka mutalelk waa dahabi iyo cades

Suuq xiran albaabaha wey wada xiran yihiin adi sadax nin ilaa caruur faro badan mesha taagan jalad iyo miisaskaan gaari gacanka oo bagashka ah lagu gado alaabaha sidoo kale dalad oo dansan iyo sariir mesha taalo

Fashion dharka dumarka ay xirtaan een wuxuu ka kooban yahay sharxaada quruxbadan yacnii wuxuu leeyahay sharxaad cadaan, madow iyo sharxaad cad iyo jaallo iyo sharxaad cad iyo feer isku jiro waaye, salaman, salamanka wey taataagan yihiin, waa afar salan.

Diliifari yuuqaan Midnimo subar maarkeed qeemo dhimis iyo dhiskoonti ay sameesay oo alaabaha lagu karsato cuntada adoo gurigaaga jooga laguu keenaa sidoo kale baa buur midab kiisa yahay baluug mooto gadaal santooqadaha oo ugu xiran diliifariga sidoo kale lanbarada ciwaanada kala xariiraysid meesha ku qoran yihiin.

Een lix gabdho ilaa rag faro badan oo gadaal taagan lixda gabdho waxey wataan baati cadcadan iyo waxey wataan taraaxad oo buloogah oo kusowiran xidig

Fashion waa qeebta dharka domarka xijebaa lagasameyaa taraaxad laga sameyaa sidookle masaraa lag sameyaa midabkooduno waa midab madow beer caar buluug iskujiro waaye istaas uu kakoobanyhy

Een aradayda dugsi sare ID kaara luqunta ugu wadajiro midkamida koofiyuu wataa een dugsi sare iyo dugsi dhexeey iskugu jiraan ardyda schoolka katirsan

Halkan waa filo waa madoow iyo cadan wax mesha tagan ari waxan kuyalo geed talal

Een waa fiyoore laba kalar ah fiyooraha midna waa guduud midna waa caagaar yacnii coosaskiisana aduu ufarabadan yahay midka cagaarka ah iyo midka guduudka ahba waxuu kujiraa dhoob oo cadaan ah yacni midkamid ahana sidoo kale waxa uu kukiraa dhoob

Baaburta lagu rararo Alaabaha mise baaburta Caro gadiska oo qaadaya dhagaxaanta jajabka waxana saaraya dumar waxa ka kooban yihiin ilaa shan hal nina baaburka Ayuu dulsaaran yhy waxa uu ka qaadayaa dambiisha Ay dhagaxaantu ku jirto

Halkan waa fasal wax joogo arday dharka kalark waa jale iyo cades waxey gacant kuhayan buug iyo qalin

Een dad waa wen iyo carur iskujiro waxay Watan Qamiisas iyo shal Qarne cimamad midkamid ah Waxay Qarne waxaywatan midkamidah waxay watan koofido Qarne okiyalo kuligod way wada fadhiyan

Ardey fadhiyaan masaajin sidookle labo qofoodne waxey kufadhiyaan kursi ardeydane wey wada fadhiyaan waxeyna dhageysanayaan muxaarado ama duroos kasocdo mshaajidka ardey yaryar iyo waa weyn isku go jiraan

Mashan wax yalo cabitan moshkale iyo cabitan qar ah saxankan wagu jiro baris iyo doro

Hal saxan oo shuqaar ah. baradho, barbarooni, Anshalaato, khajaar, shimsaan, liin, koroto, shimsaan iyo tafsar-caleen.

Halkan waa lami wax marayo moto bajaj iyo garay damer iyo cabdi bile motoda kalar kedo waa gadud iyo qahwi halka cabdi bileh oow kalar kisi yahay dahabi iyo cadan

Meshaan oday oo baa koor wato waxaa iga muuqdo sadax baa koor een babuur delivery ah iyo moto delivery ah iyo midnimo supermarket wixina xayisineysaa iskoo ee bakoorta

Halkan waxaa fadhiyo arday waxey kufadhan kuras obalug waxe xirayhin qamiis ho o cadan ah iyo madow

Suud oo isku joog ah boonbalo cadan ah uu ku dhexjiraa sidookale meeshana waa goob ganacsi o fashion eh dharka raga iyo waxay kuxayisiyaan markaa waxaa iga muuqdo armaajo oo jaalo iyo guduud guduud

Ambalaas oo taagarahiisa oo madow yahay, kortiisa ay ku sawiran tahay bil sidoo kale waxaa ku buuxsan qoraal oo gaduud ah waxaana ku dhagax reer daguud, sidoo kale dadaalka waxaa ooga dhegan reer daguug, Askari dhinacna agtaadan sidoo kale shacabka iyo baabuur ciidan wey agtaadan yihiin.

Laba nin waxey watan labo okiyalo waxa yalo sadax cag wax horyalo mis waxn saran bug waxen kufadhn kuras o fashin ah

Een ceysh iyo burjiko iyo shabaq oo baasta miir ah iyo bur fidis iyo hal naag oo fadhiso oo dubayso sawaayad een waxaana agyaalo jeeg iyo alaab maacuun ah aa dhinaceeda agyaalo

Ee laba nin iyo tarmuusho oo shaah iyo garaafad guduud tarmuusaha midabkodu waa guduud midna waa cadaan qayb cadaanuu ka yahay qaybna madowuu kayahay midlkalana waxa uu ka kobanyahay jokolayt hoosna waxaa uu kayahay cadaan

Salawar ubax oocalemo aad ufarabadan leh waxa uu ku jiraabaab sidokale caleemahanah midabkiso waa cagaar sidokale een caleen dhulkataloh aya jirtoh meesha ooyalo waa meel banaan ah

Garafad oo cagar eh sadexdana waxa ay yaalan meel banan ah sidookale sadexda garafe waa faruq waxbo kuma jiraan fiyoorana agtiisu yaalaa fiyooro uu ka koobanyahay cagar iyo cadaan

Mashan waa yalo mis kalar kisi waa cadan waxaa saran keeg kalar kisi waa cadan iyo qahwi iyo bageri kalar kisi waa jale waa kujiro kafeey

Halkan waa yalo labo qamiis iyo labo fanand kalar kode waa madow iyo baluug iyo cades iyo baluug kale

Aybii es banki aybii es mastarkar magaca waxaa ku qoran cabdulahi farax xasan kadhigo wehelkaga iybii es mastarkaar goobkasta goorkasta

Salax mise meel spotrts garoinkana waxaa kujiro labo koox midna waxa uu wataa funaanad cadaan ah iyo buumo cadan ah iyo waxay wataan sigsaamo cadaan ah kooxda kalana waxa ay wataan dhar oojaala ah buumahana waa jaalo sigisaantana waa cadeeys

My get free one bizza opt biitso oo hal xaba ah midabkedana waa jaalo maksikaan miit eey kasamaysantahay sidookale barbarooni cagaranaa kujiro iyo simsan sidokale calenyara geesuu kasaranyahay